Man ni enini gang lega pa lucaden remo me Uganda kun ot man madit tutwal-li kiyubo ki nyonyo ma olunge alunga ki iwiye malo tye yat ariya ma kiketo madit kun yadi tye ma olworo kabedo man madit atika ot man tye ki ibur piny kun tye inota ma ogole twon ot man madit man lucaden remo gigure iye mwaka ki mwaka pi nipo pa luye ma nene yang rwot ma ilobo pa luloka obin owangogi ma lubbe ki yeogi.